Isibhedlela kulabantu abanengi abalele embhedeni yesibhedlela , labodokotela abasiza abantu , basegumbini lezigulane basiza abantu lapha egumbini lezigulane , abanye bagqoke ingubo eziluhlaza abanye

Izinto ezisetshenziswa ngabantu abangakwanisi ukuhamba abayabe belimele bengela nyawo abanye abakusebenzisa nxa behamba ikakhulu abantu abadala asebekhulile.

Umama ophethe umntwana omncane. Nodokotela ejova umntwana, emhlaba injekiseni, egqoke, udokotela ugqoke ingubo, emhlophe.

Udokotela okhangela ngezamehlo, ukhangela ubhudi osekhulakhulile ngokomzimba, umkhangela amehlo. Udokotela ugqoke ingubo emhlophe.

Isigulane silele embhedeni esibhedlela. Amadokotela amabili ayamsiza ukumvusa, bamfake into zokuthola ukuthi aphefumele kahle. Amadokotela, omunye ugqoke ingubo emhlophe.

Abantwana besikolo abafunda ingwalo eziphansi lombalisi wabo owesifazana. Bafunda bebanengi egumbini lokufundela.

Omama ababili omunye ufake izibuko zokubona. Umama ukhulelwe ulele embhedeni osezinsukwini zokuthi sezabeletha bonke bafake izibuko zokubona.

kusetshenziswa ebantwini besifazana ukuthi bengakhulelwa lokhu kuyathatha inyanga ezintathu okunye kuyathath inyanga ezilitshiyagalo bili

Umntwana oyintombazana ozivoxavoxayo. Uthwele ithawulo elimhlophe unatha amanzi ngesigubhu esimhlophe, uyazivoxavoxa.

Umuthi onathwayo uyasiza kakhulu nxa ulohlupho lwesisu njalo uyasiza ukuthi kungahlali udiniwe nxa ulohlupho lwesisu uyakunceda kakhulu.

Indawo yokulina eluhlaza kulethalekitha elimayo labantu abanengi abagqoke impahla ezehlukeneyo bayalima kuyancintiswana insimu yakhona inkulu kakhulu lapho okulinywa khona

Isihlahla esiluhlaza. Isihlahla esilapha isisu. Isihlahla esilapha isisu ma uqumbelene. Isihlahla esilapha ama ulcer, ma unezilonda esiswini.

Isihlahla esiluhlaza siyasiza ma uphethwe ngumkhuhlane wesifuba. Kuyasiza uyafaka emanzini uphuze njengetiye kuyalapha kakhulu, kuyavuthisa lesifuba.